Tabuli ʒɛmi ka pilat ʒɛya ka kapu bɛni ka koofi bɛ dipuuni ka so gbubili paan- ni gba pami ka buku paya ka koinsI laɣ' shɛŋa din dirila ka di gba paya

Kom ni ko shɛli din doya di bi zora ka bihi bɛ dinni n gbubi boɣati nima ni ŋmana ni bi tooi kom maa bi puuni so yɛla liiga dozim ka bi puuni so yɛ liiga zaɣ nuɣso kom puuni ka bihi anahi zaa ha bɛ